Ot cato ringo dyang kilo tye iye ringo kimoyo ringo kiketo i kema mata mukene ki ngabo laco acel tye iye en okubo gulob mac laco mukene ocung ki woko oruko kor bongo ma ongolo ma buluvulu.

Odi kwan ma kiwero kore ma yelo ki rubo ki grayi ki piny ki rubo ki kala ma kwakwa lacok yugi kiketo i nyim ot enoni lacok yugi tye kala matar ma rubbe ki kala ma bulu i nge ot kwan aneno yadi ma grin.

Mutoka tye ka ngec idi gudi di gudi ma tye i pak ma kigwoko iye lee mutoka enoni taya aryo tye ki ngeye kimwono coc matar bene tye ingeye Rii ocung iteng gudi enoni ocung i kin lum ma grin ma tye iwi cere.

Nat ma tye ka nyuto rec en obedo i yeya matar kor bongo macol omako layut rec i cinge i ngeye tye cere ki pol.

Yeya ma kipayo ki bao dano gubedo iyeya dano aryo gubedo i yeya mukene guruko kor bongi matar ki pyere macol.

Dako ma oboyon wiye ki latam matar orube ki okwara oruku kor bongo makwar oyeyo bab ma bulu iwiye ibabi tye cwan matar ki gikobo bene matar ki kubo mukene makar en tye ka wot inyim ot ma kore ki wero yelo doggolane tye kala ma guree bok bene kicibo inyim ot

Ot ma kigedo mabor kala yelo yelo yat otit mabor ocung inyim ot man yadi mogo macego bene ocung idye kal yor ma kigedo kato inyim ot lega man iwi oti tye yat ariya

Odi madwong mukene kiguro wigi bati yadi maromo abic lageng ceng ma bulu ki ma orenge latwom pii kolac ki keto i wi ot acel dano tye madwong bongo ma kiryeyogi me acata.

Pii kala macol godi kala macol bene laco mucung i wi got oruko kor bongo macol pye bongone tye jin ma grai omako tal i cinge oruko cilipa macol i tyene.

Ot bati madit kore ki wero gurin alum alum ki otara dugolanetye matar jeriken lalog cing matar tye inyim ot pol mac acel kweyo ma ki onyo idikal lacim matar bene

Dano mucung iwi got enoni tye idi nam nam tye ka mol pii pyete ngat mucung iwi got tye ki tyene nono oruko otok iwiye omako tal icinge oruko pyer bongo macol.

Laco ma otingo dako i te lela gitye ka ngwec i dye gudo laconi oruko kor bongo matar ki war macol i tyene dakoni obyelo kica i labute kicane tye alumalum polpol dukan madwong tye i ngegi dukanne gityei ot bati.

Aneno motoka madwong mukene takci mukene bac ma tino ot guropa bene aneno tye madwong kolac ma kitwomo iye pii bene kiketo iwi ot dano tye ka wot ki tyengi mukene tye ka ngwec ki mutoka.

Ot ma wiye kicweyo ki lum kore ki wero ma grayi kom aryo ma kiyubo ki bao gitye i nyim ot yadi ki lum tye ki dye ka ki pol

Lutino matino madwong tye i ot kwan gin obedo idec gitye ka goyo ento cal lapwonygi ma dako tye ka pwonyogi en oruko iteitei matar ot ma gubedo iyeni kiyubo ki bao wiye kiguru bati.

Laco ma oruko kor bongo ma col ki pyere makwar tye ka cato pot dek i kine tye boo ki skuma wiki dako tye obedo i te lageng ceng.

Odi ma tengi omuk mukene kiguru teng ki bati ki mukene ki matafali yugi ma kipiko i kica yugi mukene ki onyo woko pol mac bene ocung i cal eni.

Ot bati ma kore omuko dunggolane ki wang otte kiyubu ki bao ma ki yubu ki bao ki teno i tok ot ki moyo jimi iti kal udoo mdit bene ti idikal yat labolo ti ka nget ot

Lupur aryo gitye i poto nen iwaci poto anyogi ngat acel ti pur ki cinge ngat acel ti pur ki dyang guruko ko bongo matar tar potone giti pur lum tye ka mogo yadi bene tye ka mogo ci aneno ot acel tye ki ingegi.

Ngat ma tye ka puyo lobo i bao lago bulok kweri tye ka ngete latwom pii ma alumalum tye kenyu bulok ma dok kityeko goyoneni tye i ngeye ngat ma tye ka puyu loboni oruko bongo macol.

Yadi matino lum macego pii ma tye ka mol odi ma yugi tye iye odi madwong polle wigi kiguro bati lajol pii macol tye iwi ot malo.

Ka piko moo ngat acel ocung i ka ngete oruko bongo makwar pyere polpol ngat muken obedo i wi pikipiki orung kor bongo magrayi ki pyere macol kom me bedo kala polpol mutoka macol ot ma dog golane tye ma buraon.

Laco ma tye ka bwunyu oruku kor bongo ma yelo ki pyere long jin tye ka boyo cumbuca i karatac kwena cumbuca mukene madwong oketo ka ngette cene ma nyige oketo iwi meja ma ki guru ki bao

Laco ma tye ka wot oruko kor bongo ma gray ki pyere matar oruko war macol ki otara ityene bongi me acata kjiryeyogi inyim ot bongo acel kore tye ma oreny ki pyere macol mukene tye teitei ma pol pol.

Dako ocung idog pii otingo latine muruko bongo matar en lamegoni oboyo wiye ki bongo makwar oruko kore macol pyere kala ma bulu ki war pink laco moni bene ocung kangete idog pii oruko kor bongo matar ki pyer jeans ma bulu ngat acel tye i pii tye ka cerone en ocung iyeya yeya tye madwong i pii enoni.

Mutoka makwar tye ka lor ki i te tipa ma green kitweyo taya aryo i nge tipa ni dano aryo ngat acel obedo i mutoka ma kwari ngat acel obedo i teng gudi lum manok otwi i teng gudi yung kany yunkwica tye ot acel ki yat maboco.

Odi bati ma kingi okupe o bati ne tye kala makwar korgi kiwero mayello ki grey dikal kamukene otal kamukene lum otwi i ye macego yadi mukene otwi i ye bene macego ki maboco.

Okono labolo ovacado muyembe mon aryo acel oumo wiye ki bongo macol gin weng oruko kor bongi macol ngat acel nen waiyi latin ocun ki i wi ceng i nyim dukan kom ma kiguro ki bao.

Lutino kwan madwong gubedo i kabedo ma kiguro ki bao ot kwangi bene kore kiguro ki bao wiye kiguro bati lapwongi tye ka wot i ot kwan gi obedo ki karatac inyimgi en lutino kwani.

Laco ma tye ka loro labolo i te lela en oruko otok i wiye oruko pye bongo macol. odi madwong tye i ngeye kolac ki keto i wi ot acel dano mukene tye ka wot ki i ngeye mutoka bene tye i ngeye.

Awobi matye ka tic ki komputane en oruko kor bongo ma gray obedo iwi kom ma blu cim ma kicweyo wange-ni oketo i wi meja kacel ki komputa-ne dogola

Dano adek tye i yeya ngat ma idyere nen wai latin oruko otok i wiye ngat acel tye ka cero yeya ngat acel mukene ni omako tal i cinge komgi weng tye macol pii tye kala pol pol ka mogo ma mogo tye okwara manok.

Laco ma tye ka ngwec ki pikipiki otingo ngat mukene i te piki piki cel bim ma kicweyo acweya lacim tye ka ngete ot ma peya kityeko yubone odi mukene ki wero korgi orenge mukene pol pol.

Gweno maki boyo ipot labolo Kono wiye tye ma kwar kala yec kume tye ma yelo orube ki macol pot labolo tye ma gurin ki jibi i kavera ma yelo

Laco ma oruko kor bongo mungolo ngolo took ma bulu iwiye obyelo bag inyime ocung idi pii en bene ocomo maraya tye ingut bongone oruko bag madwong mukene ogabbe ingeye.

Odi ocung i teng yo mutoka ma gicol bene ocung i teng yo pikipiki tye ka ngwec i dye yo lum ki yadi maboco bene ocung i teng yo mac macaro gudi ocung i teng yo.

Dako muruko pyer bongo makwar olingo ocol oruko kore alumalum muboyo wiyeo bene oruko cilipa ityene layata munu nyanya nacinaci mutungulu kicibogi iwi kom ma kiguro ki bao lageng ceng.

Dano aryo ocungo i yeya makiyubo ki bao idyer pi gi kor gi nono ngat acel omako tal i cinge tye ka yuto rec ngat acel oruko pyer bongo macek lum otwi i dyer pi.

Dyangi madwong tunggi olutte maboco mukene tye macol mukene braun mukene komgi opacopaco matar gin obuto i kweyo ingegi lum otwi ki bene yadi otwi maboco.

Lacenne tye ka bide i pii i cuburia gin yecgi dong kiputo lacenne mukene tye ma girin mukene tye ma yelo dano tye ka lwoko lanen i cuburia man.